ciyawa ke takawa ko kuma ince wa innan shukokin da suke tsirra wa inda ba a buƙatan su a wajan gona shine abun na farko da yakeyi shine gurin zai baka alama ko kuma ya tabbatar maka da cewa a lallai fa gurin ƙasane da tsirrai zai fita to wannan kaga yana da matukar mahimmanci dan duk inda tsirrai bazai fito ba amfani kayi shuka a gurin kenan ko ka dasa ƴa'ƴan irinka dan tsirrai ko ka shuka bazai fito ba babu amfani kenan to yana daga cikin abubuwan da da ciyawa ke amfanarwa sannan kuma aƙwai irin irin ƙananun ƙwari da da yake kashewa wannan ma yana da matuƙar mahimmanci irin ƙananun ƙwarin da suke iya cutar da tsirrai ko kuma wani abu makamancin haka to duk yana da matuƙar mahimmanci wannan abun shima to daga cikin abubuwan da yake amfanar wa kenan sannan kuma idan zakai idan zakayi shuka sai kazo ka duba gurin bayan ka gyara gurin ka tsaftace shi sai ka duba sannan sai ka gani yaya gurin ya dawo daidai normal yanda zaka iya yin shuka koko yaya amma idan kaje zakayi shuka a wurin kagacewa fa babu ciyawa a wuri ko yaya alamune ba ciyawa ko kuma ba wani tsirrai da ya fito alama ne da yake ta nuna ma cewa lallai lallai fa tabbas gurin nan ko da ace shukai kai shuka ma be tsira gaskiya ko da yana tsira to alamar gurin kamar sihara zaɓa yakeyi ba zai ba to yana da matuƙar mahimmanci shima wannan ciyawar da zaka je ka gani wurin dan in kaga wannan alamane da zai baka da cewa a tabbas fa idan kayi shuka tabbas fa shukannan fa zai tsiro fa to kaga yana da matuƙar mahimmanci shima kuma yana taimakawa sosai dan already a takaice ya riga ya gyara ya riga ya gyara ƙarshan gurin da kazo kawai shuka zakayi insha Allahu ina ga wannan shine abunda rawan da yake takawa a wurin.

Shawara da suke da matuƙar mahimmanci ko kuma amfani a gona ko kuma ince irin ciyawa ko kuma eh ciyawa ɗin kenan wanda suka fi wanda suka fi amfanar da gona ko kuma ince ƙasan gona shine ciyawa irin ƙananu-ƙananun nan wanda zaka gan su dai asalin ciyayi dai wanda suke tsirowa ɗan yishi-yishin nan wanda zaka gan su masu siraran ganyenyaki wanda har ake yin irin carpet ɗin su a shimfiɗa a filin ƙwallo to irin waƴannan ciyayin gaskiya sun fi amfanar wa, saboda in kaga ma irin ciyawan nan abu fili ko a gona alama ne da yake baka tabbacin cewa fa eh in kayi shuka anan fa zai fito dan duk ƙasan da ka je kaga cewa ko ciyawa baya iya fitowa to alama ne da ke baka cewa kai wurin nan fa lallai lallai sahara ne ko kuma ƙasa ne da baya ɗaukan noma ma kwata-kwata gabakiɗaya to wannan ciyawan gaskiya ina ga ba ciyawan da ya kai shi amfani a ƙasa, ba ciyawan da ya kai shi bama ƙasa sinadaren da ƙasa ke gyaruwa sosai gaskiya to shine ciyawa na farko da zan iya kawowa sannan akwai ciyayoyi daban-daban amma irin waƴannan dogayen da zaka gan su tafasan nan gaskiya ba wani amfani suke da shi ba shi irin su ma kashe ƙasa suke yi a zahirin gaskiya ma kenan magana ta domin Allah amma kuma in ka samu ƙasa in ka samu ƙasa normal kaga irin ciyayin nan ƙananun nan da kuma irin masu ɗan fakal-fakal ɗin ganyen nan wanda zaka gan su ƴan ƙananu a ƙasa to eh, su ne asalin ciyayi da suke bama ƙasa, suke ɗan gyara ƙasa, suke taimakon ƙasa sannan kuma akwai irin ƙananun halittun da basu da amfani a ƙasa ko ya zan ce irin su dai zaka ga to ciyawan nan yana yana ɗan gyara yana ɗan maganin su dai insha'allahu yana kashe su yana kashe su to gaskiya a gani na ko kuma ince a zahirin gaskiya ma wannan ciyawan shi ne asalin ciyawan da yafi kowani ci kowanne daga cikin ciyayi amfani a ƙasa dan yafi bama, yafi ko wani kalan ciyawa amfani a ƙasa ma gabaɗaya yafi gyara ƙasa, yafi sa ma ƙasa irin sinadari da kayi shuka ƙasa zai fito gskiya.